biifisa yaanno qaali mami daynoho biifisa yaa mayyate biifinsannihu maati ? biifisa maa biifinsanni biifisa yaa hiikki dayino qaaleeti? biifisa yaa mayyaate maati biifinsannihu?

maxaafa yaa mayyaate maxaafa yaanno qaali mamii dayinoho? maxaafu manchi beettira mayi horo aanno? maxaafu hiitte gobbayi dayino? maxaafu mayi horo aanno?

Hijaara ayira loonsanni? Hijaara yaa mayyaate? Hijaara yaanno qaali mamiinni dayino? Hijaara ayi? Hijaaru hiitte gobbara hala'le leellanno? Hijaaru sidaamu giddo hiitto manamanni no?

Sagale yaa mayyaate? sagale yaanno qaali mamii daayinoho, sagalete yineemmori maati? sagalete yineemmori ayeooti? sagale ise maati, sagale manchi beettira maayi horo uuyiitanno? sagale manchi beettira uuyiitannobgawajjo maati?

Biifisa yaa mayyaate? biifinsannihu ayee biifinsayi?

Roso ya mayyaate? rosu manchi beetira ma horo aanno? ronseemmohu maayiiraati? rosa hoongiro maayi qarri iillanno? ronsummoro maayi horo afi'neemmo? rosa hoongummoro makkineemmo?

politika yaa mayyaate? politika yaanno qaali mami dayinoo? politika yaanno qaali hiikki dayinoho? politika yaannohu ayi afii fuleewoho ? politiku maati politiku isi hiittooho politiku harunsaano ayiti politiku gobbate mayi horo aanno?

Seensille yaa mayyaate seensille yaanno qaali mamii dayno seensille yineemmo qaai mamii fulinoho seensillu maati seesa hoogaahu marichi qarriiti seensilu hiittooho

Looso yaa mayyaate loosu manchi beegttira maayi horo aanno?

Ama'no yineemmori maati, ama'no yaa mayate, ama'no yaano qaali mamini daayino, ama'no maati, ama'no hiittoni daginote, ama'no Itophiya hiittoni daggino ,ama'no sidaamira hiittoni daggino ,ama'no ama'ne noohu ayiiti?

Poletikaho yaa Mayyaate? Poletikaho yineemori maati? poletikaho yaanno qaali mamiini dayino? poletikaho yineemori hiikuriuuti Poletiku mitte gobbara mayi gawajjo iilishawo? poletiku mitte dagara abbano qarri maati?

sumuda yaa mayyaate? sumudu mitte dagara maa kulanno? sumuda mayinni loonsanni? sumuda loosannohu ayiti? sumudu mitte dagara mayi horo aanno? sumudu hoogiro mitte dagara mayi qarri heeranno?

egenshiishsha yaa mayyaate? egenshiishsha yaanno qaali mamiinni dayiinaoho egenshiishsha yaa hiittee gobbara hala'le leellanno? egenshiishshu maati? egenshiishsha mitte gobbara maa xawisanno? egenshiishshu nookki gobba makkitanno.

Hayyonna bude yaa mayyaate? hayyonna budu Sidaamu giddo hiittoonne hala'litanno? hayyonna bude alba sidaamu daga daggino? hayyonnabbude itophiyu giddo hiitte gobba hala'ladunni horonsidhanno?

sicconna badooshshe yaa mayyate? siccunna badooshshu mitte gobbara may horo aanno? sicconna badooshshe hoogguro gobba makkitanno? siccunna badooshshu mitte dagara may horo aano?